keehidi daro asati weyko kuutha nayti beettosona eyta giddonikka issi indeti disayki beettosona naabe naakka olkidayti keehidi daro asati issi bessan uttidi de7oosona gussan

woge bolla keehidi daro asatikka beettosona gidoppe attini daro asati keehidi ufazi deizayssa bollane eqkidi deizayssinne naytikka issife siiqidikka issimishe hani miita bella bolla xaafi ha iishe de7oosona

Keehidi daro asati issife gididikka uttidi de'oosona imita sinthanikka heedzdzu sonikka xarapheeza bolla saninikka gistey woykko kathi dizayssi beettishe deeese gussukko keehidi daro asati uttidi ssishe de'oosona.

Nam'u indetikka qacheti deizayssa qanxishe beettosona ehitikka qanxana malanne geehidi hara dereppe yiidaytikka issi malxasiyo issina bessase de'ays ise ta guyerakka asati beettosona xaafettida xuufekka deays

Gammo zoone huphe katamanni arba minceni keehiti dhoqugiidi ooththedida pooqezikka beettes hayssi pooqezikka asa naytas payatetha immanasi go7aizayssi beetti deesse guuss go7ayssika keehidikka erettidayss

gammo dere woga kaassa kaa7izayti gammo dungusa may7idaytikka kaa7ishe beettosuna heeththu attuma nati heyta kuyrakka heeththu macanayti gammo dere woga may7o maydi ka7i simi asatikka eggi heelishe de7oosona

nayta ahaytikka guutha nayta uddumi dinne de izayti kehdi daro oo asati beettosonaa gidope attin eetas bessizayssaka paayatetha immizara issi hakkimeakka narpe cadashe de7awus.

asati eqqidi deizayti warakataka oykkidayti qoofe huphe bollafe kessidikka kushsheni oykkidaytinne biiretanne silketa oykkida asati beettosona gase uuthikka doketi deizayssi ekaneykka beettes

shaashi shaayiza asati beetdusuna asatikka issi indiya basheni shaashi shaayi shini qasseka issi uttida macasatikka nam7ati iitathi bangazappe qorishe de7osuna guussako hayssika lo7okko

Hooqeti keekettidi deizayssinne asa nayti hamettidikka ekkana bootati keehidi lo,iza pesati de,osona haaththeyka giddoni eeledi deizayssi asa nayti liimettidikka ha,issan bolla meexettana hanizayssi deees.

Issi addey uttidi deisayssikka yootizayssa keehi akeekeddikka zi she des isa kuyera daro asatikka uttidayti duulata bessani woykkoy duulata soon uttidi toppetishe he oosona kuussakko.

issiyaddey goofey woththidayssikka wooththa shurabe maydayssi shurabeza bolla ha7i wodey doorettiza kawo misiley hoykko gistey beettizayssika isa essika maydayssi issife qofa yootish yede7ees isa kuyera gammo dungusay beetdee

Dhamduu asatikka asata tobizayti uttidi meete oosona eitikka biire oykkida pe wode wode bollaka nam'ati uttidi asati yootizayssa siyisenne waraka ta bollas qoppisizayssa xaafisiweode oosona.

duulata sohonikka macata duulata geetettizayssikka keehidi indeti uttidikka hayssa ni toopbetishe de7o suna gussako hiitikka gamma dunguza qaxida indetikka bettishe de7oo suna

Issife kitidi duulatizayti oykko topbetiza asati beedosona gammo dunguza shurabe may7dikka de7isa asati issi macashiyakka uttidi seelishenne eskishe asati haasayizayssa siyishe de7oosona.

nam7u indetikka issi medhoo qamisa mayda indeti eqqidi de7osona issi addezi issi aayeyssikka zimisha imishe dese guussako duge aa qophie derey ayssu aawa xillahunne gebete misileykka beettees

Bollanikka pedere woga ooththida asati keehidi beettoosona. Sinthani issi miishiya pedere woga ooththidikka keehidi de7izay pedere wogataka woykko seerata ooththida asati hayssani beettishe de7oosona.

Keeththey keexxetti deizayssinne keettetikka michatane gechettidayssi beettees maatayka kadeda keeydi beettishin issi nayka maataza giddora ogi deixayssara gide bidisu gelishekka de'ees

leemateykka do7iza leematey ooxetidayssinne oyteti uttanas giigidi de7izayssi hayssika issi bessa woykko keehidikka asa mukanas de7izayssi be dere woga oothtetidayssi beettishe de7ees

Ashoy shuketizayssi beettees ashozikka shuketi ke7ine nam7u asatikka masoza shuki ooththizaytappe issinozi ashoza keehidi mucisekka qanxishe bettishe deees qa7e ashoykka keehidi lo7izayssi deees.

gammo dunguza mayta asati keehidi dere woga hayssaka xambarotanne keehidi gamma dunguzata mayti uttida asati de7oosuna eeta guyra uutha tikka sohoy keehi mitha tikka beettishe deees

heedzdzu indeti te oosuna nam7atikka iray bukkiza gishkka lanxilaya oykkidi de7ishine issi giddon de7iza indey achchanikka lanxilay bayndara issinoa eqqada deays kaameykka ogera bizayssi betes guussako hayssi kaal irappe asata assana maaddees

tophiya kilileppe hayssikka amara kililene gondare derene beettizayssikka kase wode woykko aawata wode geehidikka kaseppe eretidi de'iza woga keehtha sohokko guussakko

Ichachu indeti woyko maca nayti issi medho mayuwa mayidaytika utidi de'osona eetika kehipeka lo'iza c'aama aatidayti huuphetaka dadisidayti miicishe xeelishe de'osona.

Buuxan kamettida keeththeykka zoonon qasseka guuththu qadarakka de'izayssi coo he izara ke'anas bessiza uuththati dumma dumma kechatikka woyishshan keexetidayssi beettishe de'es guussuko.

Abbayi woyikko hathayi deyida bessayi boxxidi abazi betishe deyesi abaza gidorakka wora deyizdeyizasika dhoqu sinthani yanidi dhoqu gidi zumayika deyesi.

wulay doyettidi de izayssi beettes wulaza sifengenekka issi nayi qasseka uttidi de izayssi beettees issi miishaka keehidi issi miishaka shiyishidi ka7ishe nazikka nam7u kushen duuna oykki deees

adde sara indeyrannekka dham7u naytara beettosona isetikka machira addera gidishini issi bayraya naya phachasha guuthanazi attuma nakko7ehtikka issi medho may7idi de7oo sona guussakko

omarsi dhumara issi gaammoy ichidi deizayssi beettes gaammozikka ichidi issi miissakke hidikka xeellishe deese guussu ku saasikka dhumma gidi shini gaammoyka wora me duussatappe issinosa geetettes

Issi aaya uttadade isa era yabana medhashe deaysi kuusuko izakka yabana woykko ayfe dugge yabana oykkeda dumma dumma qasseka ototanne medhisarokko kuussako hayssikka izi oosoy lo7okko.

be dere wogan beettiza iza bollaka misiley xaafettidi de7isa gita shuchi beettes hayssika issi diren beettizayssi woykko booketidi dhuqu giidi beettiza deedzdzo miishakko guussakokka

Silke bolla beetizayssi woyko issi miisha asati pilgidika oyshas zaaro immiza hayssika ingilizethora xaafetidi de'iza iza missile besiza applikeshinezi de'es xuufeyka de'es.

Nam'u asatika issipe utidi hasa'ishene tobishe de'osona etika kare dere nage dere woyko aysiza kawota kaletizayta gidanaw danda'osona issi mac'asera issi adezika has'ishe woyko tobetishe de'osona.

Ingilizathora xuufey xaafetid dizays betes, izika WhatsApp application gizayska woyko asa nayta suntha xeysanas madiza hays applicatione getetizaysi silke bolla betizays de'es.

Tophphiya telekome woyikko hayissa asatikka issi asara ke'iddi silkenni gagana mala koyiza sunththazakka ekizza xufeyi hayissan betishshe de'izayisskka hayissanni de'ees.

Kredi ola olisiza hayssanekka kombutereni go7ettidi issi addezikka ola olesiza xiidadakka yettise boppe takka yekkish yedde oosona pooqe bolla keeyti punbuti wodhdhizayssi ola kaametikka de7oosona

keehidi toro asatikka uttidi lam7u asati xaabishini eqi dee xeelosona eetikka tophe dere asaranne kare dere asarakka walaketidi issoy issarakka farnama firametise deyoosona

Xuufe xafetidi deizayssi ka beettes ge hidi pooqii woosettidi deizayssika pooqezi lo7o ooso woosettirayssi beettishe deizayssanne soo giddonikka pooqezase lo7ida utena bessiza soofati deizayssi beette.

Xuufe xaafettidi deisayssika beettes hayssa xuufizi xaafettidayssi fidalezigga quori7a gizayssikka qu7ara gizayssikka beettishe dees gidopfe attin ingizetho doona nababishinekka quwara geetettes.

keehedi xufe xaafetidi deizayssi amarethoninne ingezasoni telefizine gizayssika ayssa raado gizayssi digitale egis issika qaameti beettishe de7osona guussekkoso aththan tapella bolla masatitii

issi aayya qasseka penaa udummadanne naazakka senkashe nayakka qasseka guutha naya aayey bolla tidasan udumettada shempashe de7ayuso hayssikka hamarethoda xaabittida xuufesikka lo7o aayta qamma gisayssika beettes

Issi adezikka nam''u asatikka eqqidi issi mishsha oththidi izasi besishshenn adezzi eqqiddkka etas oththetidayissa kehidi etas missile bolla etikka saliddi besizayissa besishshe de'ees.

Bonchchetida gita tophphiya aabbaykka kaqettidii de'izayssi beetes hayssappekka keehidi haaththezi googishinikka boottidikka dumma dumma koorontette iimmanas bessizayssi ooththetidii de'izayssi hayssan qonccidii beetes guussakko

Korontey keehidika oge bollara laaletid de'izaysi poqetani keehidika bizaysi beetesi, gidoppe atin haysan amarathora xaafetid de'izaysika issi misha erisizaysi keehid betesi.

Kokoronte oththiza oosanchatikka beedosona gidoppe attin eyta giddopfe be mayuza ma7ida issi addezikka ekkidi goodima gaweykko qofa qonxisisin hayssa simmento geetettizayssezakka munuqiza asatikka haaththe tuuqishe de7oosona.

goronte keehedikka daro bessa laal7ettidi asa naykasi gakkana mala de7izayssikka hayssani beettes koronte kaameesikka keehedikka mitha giddon beettizayssi deese guussakko

Issippe giddid uttidi tobetiza asati bettosona asatikka tobbetizaytta sinththan pomppera haththey deizayssine eeti uyyizayssi woykko hoida mishsha hayssa shaye nuni gizayssazi de'es guussako kehidika assati biire oykki xafizayrtika de'ossona.

Hezhzhu asati so bolla qallame tiyzayitika an betossona nam'atika addeta getetishine is na'iyaka eta gidoppe macca na'ako nam'atika qallameza tiyishe betossona ichachu tamune qasseka maracera xafettida xuufe bettes.

Asatika issippe gididi uttidika de'izayti ba oososonne eeta sinthani woraqataynne qaseka asati uttidi de'izaytika biiren xaafishe de'izayti duma duma qaseka xuufey xaafetidoka de'izayti deetes.

Xuufey xaafetidi de'zaysa Issi adezika issi biradheni malatidi besishe de'i, ha adezi kehidika be qopa qoncisanasi haysa xuufezi xafeti dizaysa xeelite gisheka absinya aminin giza amarathoraka xaafetida xuufeyi de'esi.

Ithi su tammu shawu xaafettidi deiza paydoy beettees qasseka dumma dumma qasseka bilatikka misileti xuufeti xaafettidi deizayssika amarethora deizayssi silkeykka deizayssi izan geesethidikka hayssa woyto demmite gizayssi beettees.

Hu'ufeyamarethorakka xaafetidi de izayssi beettes hayssika ha'i wode digitale banke go7atetha sika maaddiza ogeka gizayssa bessise hayssaka keehidi go'ettana mala silkita misilekka beettes.

Awaashe banke woykko awaashe miishay woykko demmishay uttizayssi issi qodi maga qoncisidi hayssaka iskanewosdidi denthide gizayssa amarethu ra xuupe woththidayssa issi macashiya basheka silkene denthase de'ays.

dumma dumma kathafi isan ibayzettiza suuqesikka beette suuqeza sinthani xaafetidi disay katha misileti wuyettizayti keydi beettosona gidofe attin isshi macasha kushe mecetashe missinazakka suuqe zangelethana hasa sheeqera

indizesora xuufe esaabetidi deisayssikka issi ooso keeththa bolla beettes. hayssikka ooso keeththa sunthsa keetettana dandayes izikka itophiyan beettiza zal7antheta banke gizayssin beettesayssikka afrka dere qasseka abino izandeyiza bankey bessako.

Xuufey amarethura xaafetidi deizayssi beettees hayssa xuufiza garsanikka baydoy deizayssi wosufutammanne nam7a uddufutammanne nam7u bolla socite kisayssika gayide beettees.

Duulata sohoni keehidikka garo wede de'isa bessani guutha asati soosa woykko oydesa kumona asati issife kididi topetizay tikka beettosona etikka kawo oosansati de'o sona.

Xuufey hayssa nuni keeke kizayssasa bolla amarethura xaafettidi deizayssi beettes isikka gammosone giddon nam'u tammanne nam'u shiyanne tammanne laapunu maarotetha laythani ooththo wursiza issifetetha kizayssika beettes.

issi macasha uttadanneka keehadakka xilphotada huphi heyssi kushin oykkada be silke xeella she de ayssi guussukko isakka keehada xilphotada xeelli shini hayssika qasse amarethora xaafettida issi beetidees.

Tama meeto naago asatika kehidi oththizayti issi medhdho mayida kawo othanchati kehidika uttidi tobbetishe deossona eetika yottizaysa duulatason uttidi akkekidi siyishe de'ossona.

Asati uttidinne kaake hidi kathi mi sheete ooso naa eytikka barshetisinne baarisheede isayssi beettes gidoppe attin issi addesikka haddes iza bolla kuche wossetayssi issi addeza barsi sheeteees.

Tamay keehidikka oke bolla eexizayssa tamasa dhayssisa oosansati woykko tama metoni ooththiza oosansatikka haaththe oykkidi fistishe te'ooso nayssa haaththizaka keehidi fistishe de'isaytinne haaththe zepe shuwadi kesisayssi beettees.

Issi ooththo giddon ooththizayssikka woykko tamma metto ashshanasi maadiza oosanthati issife giddidi uttidi tobetishe de'oosona issi medhdho may'o may'idaytikka keehidi issi miishshay ooththetizayssa siyishe de'oosona

tTamay keehidi exizayssa haathe fistidikka asati dhayssishe de7oosonna keehidi tama metoni keehidi ooththiza asatikka hayssa tamay keehidikka sooo wodhidi exiizayssiza haathe fistidi dhayssishe deyosona.

tamay keehidikka eexxizayti tamazi woraza oykkidikka keehidi eexi di mi shini hayssanekka tama hametuni ooththiza asatikka kawo osanchati haaththe fisti sheedi oosona haathezakka keehidikka fisti shini tamazi dhayi shedees

keehidikka hayssani tama meto naagisa asati ugidi duulata sohoni tobetishe beettosona bi7ire oykkidaytikka waraqata oykkida asati keehidi issime doo mayda addetikka indeti tobetishe de7eosa

woray keehidi doku kidi zikikidi deizayssi michadara diccidi deizayssa bessanikka bollarakka ha7i wodey hayssa tama ehidikka wussizayssinne woraza xuhukizayssi cuu7ay keehidi cuu7izayssi beettees

Kamameto assiza oosanchati keehidi beettosona7eytikka issi addezikka hayssa maashineza lo7ath shimi hadatikka eqgidi xeelizayti eeta kuyenikka kaameti deisayssi betes guussako.

Pooqey keexxetidayssi keehidika issi kawo ooththoso pooqeyka beetes iza bessani kaameti keehidi daridi doosona kawo kaametika beetosona asatika kaameta xeellishe dizayssi kaameta be7ishe doosona.

Keehidika laapunuppe bolla gidida asati pooqe bolla eqqidikka de'osonna; hayssi pooqezi ooththetizaysaka eeti xeelishekka pooqezi buro hanizayssakka asatas yootishe de'os.

Keehidi Dari asati uttidi de'osona haysanka lo'iza keethey keexetidi de'iza bessan lo'o asati eqidika eeta gidoppe sinthara de'izayti tobetishe de'osona kawo oosanchataka gidanaw danda'etes.

Tophphiya bandira oykida indetika adeti keehidi eqqidi de'osona. Eetika issi miisha xeellishe keehidi ubbayka issipe gididi eqqidi bonchishe de'osona guusako.

Poqey keexxetti deidayssinne pooqesa katesan7i qasseka kateza bolla dumma dumma qasseqa puteti toketidayssi maatatikka deizayssi asatikka isa giddora hamettidi beyanayss oge deizayssinne topheya bandirati eqqidayssi beettosona

pooqey keehidi lo7izayssi keexxetti deizayssinne pooqesa giddonikka kuronteti yeexishe deizayssi beettes gasseka kowaaseka kayanassinne bolla intenxanas giddoni beettizayssikka keehidi lo7izayssinne tophiya bandiray bollara xaaxeti dizay beettes

fooqe keexxiza besomi yiidikka asati eqqidi tobetishe de7oosona huphe bolla booththa hayssaka oosantha taaqopfe woththida asataska issi aaddey issi miisha yootishenne de7es simmintotikka beettosona

Pooqey keehidikka gita pooqey ooththetishe dese guussko pooqeses garsanikka kaameti de7osuna pooqeseska dumma dumma ooththanas kossizayssa gachthizay pooqesa bolla qasettidi deizayssikka betes.

Keethikka asati de7oosona pooqeykka keexxettizayssi keeydi keexettida pooqesikka beettes gidoppe attin hayssa pooqesa keexesizayssikka woykko ooththisiza asi yidayssasi ne qas ooththizayti yootishe de7osona.

nam7u asati issi miisha toppetishe deisayti biddosona eyta guyerakka gita booqey keethtettidi deisayssi kiehdikka beettis qasseka amarethora xaabida su fizikka kundenthafe xoona su gizayssi de7e

keydikka oydey uttanasi lo7idi deizayssi ha7i wodey oydefi ooththilidessinne polera korontey eexishe deizayssikka bettes xarapheykka ooththi keehidi lo7oy bettese uussaku

Nam'u asati eqqidi de7oosona issino zikka tira bollara shuraabe bolla manadxire woththides issinosi qasseka kusheta shiishidi oykkidi deees gidoppe attini addezikka oychizayssi silke oykkidi de'ees.

Sarotetha naagisiza asakaranne kawo oosanthakara dunguza qodhe bolla yeggidayti daro asati beetti shidi issi aaway kofe woththoysi wuda doyishe bettes kuussako guutha naykka isa kuyen eqqidi deees.

Payyatheththaa ekkanas bidikka hospithalezan ichchidi de7iza keehidikka sakeththidi ichchi diza asathi beeththoosona; eethikka qassika asathika eetha sinththani eqqi de7izaythinne woththizaythi qassikka payyatheththaa oosanchchathi aakimethi de7oosona.

Haysi xufe xafetidi de'izayisi amarathoraka engilizathoraka xafetidi de'izaysi betes gidoppe atin paydonka 8044 bolla shoce gizaysika xafetidi uttidaysi betes

paayatetha immisa aso oyi weetes hayssanikka iisi aaya paayatetha ekkizada nam7u kushe dhokku oththadakka hayssani galatashi woydes daro asatikka ekqidi iso xeellishe deyoosona aayakka kusheta dhokqu uththa yeekka shene deay

asa naytas payatetha immiza payatetha immiza akimetikka hayssa bii de7oosona eetikka be mayosa maydikka hayssa woznasochche siyis hayssa godhe bollara yeqqidi issinozikka heta giddan uttin eqqi de7oosona

oyddu baasati beettosona nam7atikka adde geetetti shini nam7atikka malcanaytakko kidoppe attinkka issine hasakitin izis korochoni dumma dumma minsha ta edikka nam7o asati korochosa doydi imishe de7oosona

issi nayyssi issi paayatetha immisa akimayakka nayoo xeelladakka icisi faayatetha immase dhaees isi akkimoy guyerakka dhale oykkida asatikka iso maaddizaytikka te7ooso naa kuussako nayaka yeekkashe beettay

Issi macasayssi fayatetha oychidikka geytasi immisa tamare nayti woykko payatetha bol'a tamadisa tamare nayti beeddosona eytikka buutha may'o maydaytikka keehidikka macafe qodi makata ekkishe de'oosona.

keeththa aththani ekkida ichachu asati beettosona nam7atikka eyta gidtafe indota geetetti yiini heexxatikka atte takku aayyakka guddoni boothsa lazana maydayra keehada ma7otaka ochodade ayssi guussukko qoopphe wothidaysi kana beettes.

Dhale keeththani ooththiza issi dhale oosancayka woykko kasseka fayatetha immiza dhale oosansayka deees izikka keehidi dhaleti daro dhaletikka deiza issa immanas eqqidi naagishe deees.

Macatinne adde asay woyko issippe kawo ooththanchati ekidika issi bessa bishe de'ossona eetikka eqqidi da'izayti issippe tobbetishshene hasae'tishe issoy isoraka zoretishe dossona.

Gutha naya yeleti shin nisisika yeletani moydhosi bolla moydhozi du'ettidi dee goykko daaketidi yeletidaysazikka hayssa akimetikka qaa'idi sikidi moydhosalo athidayssi betees

Issi indiya so7o indiya keehadakka beqo dima ga goncisase de7ayssu guussukku izakka qase payatetha ayssizayssa tuphiya derni gidanasi payatetha oosantha gidanas dandayayssu guussuku

Daannaa phawulos beqele balcha geetheththiza addezikka issi be sohon woykko issi kifilen biire oykkidikka keehidi daro qassi qofissishaytha oyqqizza de7ees; izithikka addezi wolaththa deren beeththizayssa boddiththi kathamaa aysuwaa gidanawu dandda7ees.

Pooqe keeththeti ooththetishe de'izayssinne qasseka iza achchan miththati keeidi de&izayssi dumma dumma eqatakka woththiza sohoy beettes guussikko. Gidippe attin maatattikka de'izayssa hayssan beettes guussiko.

Korrontey bollara exishe de'ishin kametika kehidika ogera hamutizayti betosona gussako gidope attini sa'azi omarssin/dhumidaysa koronte oge bolla kezidika nam'u bagara exishe po'eshe de'es

Daro dhale qomotika betizaysi de'eshaysika betiza dhale qomotazi uttiya be kartoneta gidon be sunthar sunthara xaafetidi de'izaysi duma duma asa maytas payatetjasadizayso salope madizay de'es

Koronte miththi eqqidi dizaykka beettes. Gidoppe attin xuufeykka xaafeti de'izays taapella masatidikka beettizays dumma dumma misileti suletidi de'izays beettes guussikko.

Keehidi uttidi dee7isa asatikka beetosona. Be huphe bollaka qoobe woththida asati gammo dumbuza qasseka godhe bollara xaaxidi yeqqida asatikka gammo dunbuza koote maydayti keehi beettosona. Maatataka xarapheeza bolla woththidi uttidooson.

poqe woykko ginbe qeexxana simaaddisa nam'o bu lokketeti beettoso na ehitikka keehidikka issi miishe bolla ittidi issi qalameti yettidikka beettizayssi deeese guussakko nam'tikka issi ginakko.

kameti keehidikka be oge oge bana mala keehidi beettida ogetaka shaakkidi giddon deizayssi hayssa nomi adde baabe egizayssazikka beettees hayssi ogezikka wulayetha soddo katama giddon deizayssa cuufezikka qonxisees

Geleso ogey keexxettidi de'idayssi beyettes pooqeykka keexxettidi deizayssa giddon isas sintharaka hayssi oge zii oothettidayssi asbalte ogey deizhayssi biyettes geleso ogezas bollanka cuufe xaafetti benna

Dugera dophiya dere ayso aawa kapoxilanke bereykka beettes izara gididi keehidi daro asati hayssaka duulata sohuni woykko keeththa hessanonne addarash egizayssasanekka isa ne asata toppishenne sarotetha immishe deees

Tamari nayti qatx maana malaqa iza siy ootettiza booqe beettees hayssika yumbersiti gibbeni dees hayssi aawo yumberesiti gipende izigi kotanikka erayssi wulaytha suddo yumberesiti gibben beettes see gossako naytikka keehi pooqeza aththani beettouson.

Kehid daro asat tobetizays betosona. Asatika utid tobetizayt mac'atika atuma natika sinthera utid yotizysa siyishenne ezigishe betishe de'osona.

Tophiye dere asyso aawa xilawon kebedeyka haysan uttidinneka kushe bolla gelthid akimeti izaka izzaka piligishe de'osona ha izzika issi Misha kushe bolla wothisidi xelishe de'osona

hayssi yumbiresiti woykko tamare sookita nawukka dandayees keehidikka tamare nayti aqiza bessay woothsettidi deis hayssi woykko dormeti beettosona tamare naytikka woqe bolla hamettizayti deyoosona

Issi addey eqqidikka kushe dhoquuthidi bessishe guutha silkeyo issi kushen oykkidi deizayssi issi misha yootishekka hayssa qofesaka qonceshishe des guussuko hayssika ooththo oge yootishe dees.

ilfinne soohoy keexettidayssika hayssa ney qachettidi keehi beettizayssi tuussikka duuley oykkidi de7izayssi beettishe de7ees guussukko hayssika keehidikka gese heeran lo7okko guussa

asati dumma dumma go7a ekkiza issi kawo oososoy bettes gusukko gidoppe attin hayssanikka asati yiidikka xeellishenne keeydikka kezidi hamettishe de'izayssi beettees

Hedzdzu asati beetosona issi addezas iqqa woytto immishe de'ossoona guussakko gidofe attin hayssika bullukonne izi laxana gidayssa boththa miisha nam'ati oykkidi immishin addezi ekkishe de'ees

Duguya dophiya dere haysso aawa bonchettida kaafo zilawune keberenne izara deisa asatikka beeturusona etikka sikafe dhokka giidi keeshekka keehidi oohsetisayssa xeelishe de,oos.

haaththe gogiza bessayka melidayssi beettees haroykka ehidi bollara hayssa teqeto de'izayssa shuchcha ne keexetti woykko ginbettida bessezane harozi aadhdhidikka shuchchada aaththidi yegkidayssi beettees

Keehidikka waraqatha oykkida asathi pirdde keeththaa oosanchchatha gidanawu danddayizaythi eqqidikka de7oosona; eethikka eqqidi asathi nam7u heytha giddonikka maccathi beeththizaythi keehidi daro asathi issoy issuwaarakka issi miishshaa xeellishee de7oos.

Sarotetha nagisiza asati woykon tophiya diiza tophiya polisetika asati haysa ogeza bollan issippe gididi be boncho oso besishe de'osona kehidika issi adey kalethizaysi darotika kalishe dosona

Asati kehidi eqidayti kawo ossanchati betosona etika pirdiy ketha pirdan othizageti be qofa qonccisidi othisizayti eytika issipe eytas yotishe de'etes

Pirda keeththani ooththizaytikka oosanchati heedzdzu asati uttidinne de7oosona. Eta giddoppe giddone de7iza inddiyaka biire oykkeda waraqata bolla xaafashenne issi miisha qoncisashe woykko paatetha odashe de7ays

Pirdde keethaniikka heedzu utoso oydey giigidi de7izaysika beettees. Tophiya bandiraynne dugehe dere asaa banddiraykka dugeha tophiya dere banddiraykka nam7ati eqqidi de7izayssi beettees guussako.

firde keetha ooththiza oosanthatikka anjettidayti keehidikka beettosona issife gididi issiko moo medho mayo maydikka eqqirinne keehidi de7oosona kuussako hayssika kawo oosanthata gidana dandayettes

Gaammosone quca woradaa pirdde keeththaa keexeththida tsuufee gamoththo doonani tsaafeththi de7izayssinne iza garssarakka amaaraththora iza yoothizaysikka keehidi ingilzzaththoorakka tsaafeththi de7izayssi beeththees.

Qasho sooni deyiza namu'u kushezanika mithi oyikidi deyizasika dhuma soni assi desi gusaka gidope attini nam'u keshezan kehidi hayisani deyiza wulayi goridetiza mithaza oyikidi deyesi

nam7uu asati eqqidi deizayti betooso naa issi duuzi addeka issinoya macena gidi shin getikka eqqidi udde qodi manqa konceshishe de7oosonaa adtezikka wadaka ta bollafe suubeza nababishe deees

firte keeththen ikka kawo oosanthay za olkidikka izane sochizayssi hayssa ne beettes kuussuko wortoy wortokko xilloy xillo kookkidikka hayssa ne shaakkidikka bessizayssi deees

issi kaamezi hayssa ni be bayidayssasa denthidi qolishe des guussakko issi bessani woykko izi qolettiza bessani anqashekanne dumma dumma mitheka qolishe deese guussakko

peyxa oykkida asatikka keehidi oke bolla deiza anqashata fitxidi lo7athishe de7osona asatikka keehdi ooththizayti daro asatikka oosanchati de7osona guusuku hayssaka koy meddiday lo7okko

asati kame bolla maata caanishe de'osona kaamesikka ekkidi dei shini kameta bolla deyidikka ekkisa asatinne garsani kadenidishe maataza budesu gidi zaanisa asati issime dhommayti ooththizayti de'osona

Issi macassiya Fayda woyko ha'i wide immetiza oonateththa woraqataza ekkadaka uttida de'awus. Izaka qasekka bessi hanizayssa woyko issini issini moritidika uttada issini issi madizayssa immiza bolla betawus.

ha7i wode tophiyassika deres imettiza hayssa fayda geetettizayssa woykko dijita leemmaz akabettizayssi woykko xaafetiza issi macasiya isakka tamare naa gididaara beettaysu iddi issi addezikka izo xaafishe de'e

Oyde bolla uttida oyddu asatikka deishini hiitikka beyssa beyssa be komputere weykko laabitoppe geetettizayssaza xeellishenne filgishe de'oosona keehidikka itibeyssaka maaran uttidi xeellishe de'oosona.

ammaretho qaalarakka xaafetile iza xuufey beettes hayssika ha7i wodey imettiza oonatetha mata aqowa woykko fayda geetettizayssazaka daro daro keehi daro duunani giza xuupey beettes

oyddu asati beettosonaa issi naa eyta giddofe macasa keetettishin issife gididikka kusheni oykkidi hayssa ha7i wode kizizayssa fayda weykko dichchida e geetettizayssa oonatetha matawuqa bessishe de7oosonaa

Issi qope wothidi adeyka onatetha waraqata ekishene izaka xafiza asiy betishe de'es oyddu asati utidi tobetishea de'etes aaa

mayda woykko ha7i wode kezitaha dere oonatetha bessiza qasseka hayssa matawuqa geetettizayssaza issi addeyka kompitermi xaabishekka woykko mazakabishekka deesee

Xu7ubey xaabetidikka ingilizathoninne amarethoni deizayssi betesufezikka issi nayo bessise deees izakka ayhuday asa naytas oonatetha oonatetha warqata immizayssa woykko hoyda ooththashi deays

tophiya derey ayso aawa woykko kaalethizayssi doktore afi aymede keetettizayssi isa misileykka beettishe deees izikka keedi amarethora xaafetide isa xuuubetikka beettosona

sarotetha naagisiza kawo oosanthetikka uttidi dumma dumma qoodi maagadakka siishe beettosona heytikka oytu aatteti issi medho maytayti qodhe bollaraka yekkidayti uttidi siishe de7i shin ciishaykka eta sinthan beettes

oge bollara kaameti yizayssinne giddoni deiza kaameza bolla du7iya bandira keehidi oykkida asati uttidi deizayssinne keehdi biishe deizayssi beettees miizataka ogezachchara laakkidi gede biza asati diyo7osona.

issi yaadde yeeqqidi deisayssikka beehuphee bolla zo7o qooppey woththidayssi kushe issi kushe tira bolda woththidi issi kushesan micidi issi miisha bessishenne yootishe dees kuussukko attesikka be qofa bessishe dees

Xufen xafetidi de'izaysi amaratonine ingilzaton de'zaysi betes nam'u sha'ane nam'u tamane usupun paydo oykidi de'zaysi betes issi adezi eqidi qodimaga qonc'sizane simidaysata nababishe dees.

Keehidi daro asatikka xuufe xaafetidi de7izayssa iza bollakka misile beetizayssa woykko hay wode dometizayssa gistte geetetiza misile beetizayssakka oykkidikka yotishe de7osona .

Dhoqa bessani deyssa kawo oosanchati keehidi beettosona, leemiso etappeka dugeha dere aysso aawa qapoxilaonekeppedeykka gammo dere aysso aawarakka beettishe de'ees.

issi adde duggu sara adeyizayssa aqodhe bolla ogida addeyka keehidi miijidi ufaetishe pe qofa weyqo halcho koncise deees isa kuwerakka isa nangisa sarotetha na giza asatinne keehidi daro asati beettos

dugeha dophiya dere aysso aawaynne keehdikka daro kawo oosanchati gootha qoopekka woththidayti hayssa dugeha dophiya dere aysso aawa xeloonke pe dera beettosona izikka guutha nayta yeerishe de7ees

Issi maccashiya hayssa passiporte gettetizayssa woyko issi dereppe hara dere banasi madizayssa iza oththiza utada ha xelashe de'awusu izi matara saroteththa nagisiza asati eqqidi xelishe de'osona.

Heedzdzu asati eqqidi de oosona nam7atikka attuma naa geetettishin issinokka maca nakko etikka kawo ossanchatha getettishinn ethika nam7u attuma nati hara dere kawoz kareppe yidagethakko issi machashara dendishe deethes.

Issi addey eqqidikka hayssa ba siporte woykko issi bessafe haara bessa ba nayssa keedi asakas yootisife be alcuta qofataka qoncesishe dsi ciisi giza xuufeykka de7izayssi iza misileykka bedeesse guussako

Passiporite othiza assati eqidi deyosona gitta assatikka eqidi deyishe issi misha xelishene issoyi issara tobetishe deyosona gussiko

Ha'i wode ooraththi ooththetizayssa woykko hayssa digitaale geetetizayssakka ooththiza asati keehidi dumma dumma lapitopetikka silketi pasporte ooththiza asatikka beetishe de'osona.

Kawo ossanchchatappeka issoy issoy be wofa woyko qoddi magga qoncisishe de'es gussako .Izekka keehiddi kawo may'o ma'izayssi woyko saarottetta nagisizayssassi haysso gidanaw dandda'es.

Duulata sohoy woykko gammo derey aysso aawa hayssanikka ooththiza sohozi beetishe deeese guussuko iza garsane keehidikka daro kaameti woykko kawo kaameti kasseka beyoosona asatikka sarotetha naagisisaytikka beeto

Saro otetha naangisiza aattezikka issi aattezi eqqi tipe mayuzakka maydi woykko kawu mawuza maydi qoodi maga qonchisse deesi iza mawuza bollaka tophiya bayndiraynne duge headeto beya dere asa bandiraykka beettes.

Issi addey sarotetha naagisizayssafe kawo mawuza woykkoppe mayo ma7idayssi qodima ga qoncisishe woykkoppe qofata aaxishe dess guussakko addeza kuyera qasseka haaththe caaniza woykko bayisa makinay gibettees.

Saroteththa nagisiza asati kawo oosanchatika eta kaletidaysati kehid haysan betishe dee's gusako ubatika kushe tiran idimidi sintththa etas pompeka ushsha haththa

Saroteththa naagiza asatikka beetosona gidoppe attin heedzdzu macca asata giddon issi addey qoobe wothidayssi saroteththa naagiza mayozaka kawo mayoza mayidi uttidi de'es guussako.

Muzze haytheti kehidikka muzze toketidayssi bettes.iza giddon abay coyidi woyko haththey kehidi ellidi kummidayssi ullotidi dizayssj bettes.muzzetazaka haththey qodhdhe gatho mittides.

Timirite kethiyika betishe de'es timirte kethaza bolla ka kehidi xufeyi xafetidaysi betishe de'es arebe kilile gizagsika betishe de'es asatika haysa hamutidi xelishe de'osona xufezaka nababiza issi addey de'es

Tophphiya dere kawo woykko kaalethizayssi doktere Abiy Ahimedeyne Addis Ababa katama ayssiza kantiba Adanech Abebeykka hessadan uttidi de'izayti bettoosona enta guyerakka asati de'osona.

Issi adde qodhe bolla qassekka suufe qaccida adde ikka kehidi loo koote mayidayssi ayfe bolla manaxire wotidayssika issi miishsha odishe asa xeelishekka de7izayssi beetishe hayssan de7es guusako.

dumma dumma ha kathati dere woga oothxhettidayssaka asati ekki siyete oosona haytikka kawo oosanchati kaththazappe berka aaththidi aaththidi ekkizayssinne mooqe dizayssi beette

heedzdzu macashcatinneye issi adde beettes eytika qasse qorqoro wayssa oykkidikka keeththas maaddizayssa ufa eddishe qorqoro wayssaka keehidi oykkidi de7osona issi addesikka miicishe eqqidi xeelle sheguus

Gaammo zoone ayso aawaykka hayssan beettees. Keehidi kawo oosanthati issipekka gakkidi hayssani azanideyska eta bolla yeekkishenne dandda7isishe de7oosona.

Tophi hadere kaalethisa dugidere aphi aymede beettees izikka be halco woykko koba qonxisishe de'ees iza achchanyi tophiya bandiraykka deisayssi haaththeyka pombara geeshsha haaththe uyanasi deisayssi beettes.

siyade isaska sunthi qasseka temesqen quune geetettizayssikka be qofa qoncishi se deees izikka qasse keehtikka itophiya deredich kale ooththana woykko hay wode ooththettizayssani laammana oorathan eggishe qoncishi se dees

issi addey goda bolladakka suufey gathida issi be qoodi magaweykko qofa qoncisishe deees addezikka issi asetas gakkanaa miishan yootishe issi biradhe dhokku ththidikka isan bessishe deees

issi adde eqqidi deees addezikka ayfe bolla manazire woththides iza kuyerakka koronte keesidi dii hissi qath lo7athizaytikka te oosona kaameykka kase keehidikka koronteta dumma bessa yottanas bessizayssa ba iishe deees

Keeththay keexetti se de7izayssi beettees hayssanka keehidi imithadikka sucatidi de izayssi bollarakka gorqoroy wodhdhoneyssinne biittadikka murqati catettoneyssi bettishe de7ees.

"Issipe uttidikka kawo mizaytti beetosona, Eetika wuri amanotetha kaaliza asati uyetizayska metetizaysa ayfa ayfeta, muuzeta, keehidi issipe wothidika mishenne gulbatidi uyishe de7osona."

Tophiya dere kaalethiza huuphe wokko ayso aaway dokitere abiy aymedey be qofa woyko halcho waraqatape xeelidinne yootishe dees guussako.hayssika lo7okko.

Issi addey qooti maaga qonce shishe de7ees izikka uttidi yootisa addiza achchanikka tophiya bandiraynne tophiya kiddon beettisa kilileppe oroomo bandiraykka hayssani beettes guussa.

Tophiya derera kare derera eyta qoodi ma gakka qoncisiza issi demmeqe keetettiza addesikka be qoodi maga qoncisisi wikko be qofa yootishe dumma dumma asadas gakkanaa bessani yootishe deees

nam7u asati toopbetishe de7oosona etikka issoy issora xeellisheka dumma dumma asatas gakkanaa bessisa kenanekka be qofata qoncise bessos naagus ogidofe attin ammadethorakka haafettida xuufeti de7oosona

issi macashayakka issi naysi issi miisha imasekka bettay sunayakka miicase nam7o kushen ekasi de'awus ys amarethora xaafeti deyssa tuufetikka keehedi beetoso na guussako

Asati uttidikka tobetizayssi beettes hayti asatikka keehidikka issimisha qaseka ubayti xeellishe beettosunae worqe ayobeliyo ba'aale gisayssaka bonchishe de'oos.

Kaame giddoni keehidikka asati kumiti uttizayssi beettes. Gidoppe attinikka sinthara uttidaytasi qasseka issi macasiya be naa idummadanne uttada xeellayshe guussuko goosseka oykkeda xeellizaara keehidi de7os.

fara gaare bolla uttidi biza issi addenne issi guussanay beettees addesikka faraza bixalidi oykkidi gaareza bolla uttidikka laagishe bishe deese guussukko keeydikka ayssi issi miisha maaddana dandayees

issi addey goofe woththidayssi dira bolla kushe idimmidikka eqqidi dees addezasi medhozi zo7okko addezikka topphiyappe kare dere woykko hara dere gidanau dandayes keeydikka hayssanin koronteda gaththithizayssikka charchizayssi iza chenbettes

bashashey woykko kaametappe guutha kaame heedzdzu toho7ikko heedzdzu goomay deizayssi bashashe keetettizayssi beettes iza goedakka tapillara issi miisa micha bolla xaafettidi de izayssa wothidikka pashase s pishe deese guussako

Issi macasya ayfe tukke duuqashe de7aysuke hadakka lo7isa sine tani meejada yabana oykkedakka ayfe tukke duuqashe de7aysu qasseka dumma dumma uyettiza miishatikka beettosona asatikka uttidi urishe deyoosona.

Kame giddoni uttidi de7iza asati beettosona keeydikka tammuppe dariza asati kame giddon uttidi deyoosona gidoppe attini issine aka issi indeyssi mutteramisha woykko demiisha immase de7ays.

Ayfe tukkekka duuqetizi immin issa tukkeza uttidi uyizaytinne qasseka ekkanassi nangiza nam7u asati beetosona issinozi tukkeza uykkishe de7ees nam7u asata achchanikka qasse ciishaykka beettizayssi de7ees.

Adde asati keehidika ichchachu asati uttidinneka keehidi caqa woykko issi miishsha uyishe beetosona eetika be dere wogani uttidikka uyizayssi bece geetetizaysan uyishe de'osonna.

Heezzu asathi eqqidi de7oosona; nam7athikka aththuma na gidishini issi naykka macca na7akko; eethika ichchashu gii giiza issi tsaafeththi de7izayssinne hawaasa gizayssi de7ees guusakoo; ethikka toophphiya thelekoomiya.

biskilite laaggizayssinne ba shashe tikka bishe beetti usu na gussuko issi addesi biskilite laaggizayssa gu7eni gita miishaka woththidi keehi laaqishe addesi nam7u kusheni oykkidikka mareza laaqqishe kaalethizayssaza de7ees

Shaaba haaththey gokkishe deees guussukko haaththe akidonikka shuchchati beettosona qasseka haaththeza achchani ogeykka bettees ooqeza achchani qasseka asati ekkidi de7i doosona guussakko.

asati uttidi da7isa macatikka booththa sineni aype tukke uyishe de7oosona gidofe attin nam7atikka issoy issi medho xeellidikka haasayidi miicishe uyishenne kaa7ishe de7osona

Dero asatikka issi miisha hanishe beettoosona eetikka keedikka aradire baana si eetikka hayssani miisha woykko demmisha immishe de oosona xuufikka saafeti dide isaysse nam7atammanne uddupune beettee.

fara kaareykka asata keeygikka bayidi efisayssi beettes hayssa kaareza achchanekka keeydi daro asati beettu sona pooketikka geexxxettidi deizayti kaameti de7osona ogeza bolla guussakko

ayfe dukke hessadakka indiya ayfe dukkeza duqashe te ayss izakka uttada miici shin izi achchane heedzdzu attetikka uttidi de7o osona guussako hayssaka iza keehada ortisada ayfe dukkeza essida issi beettees

Kaame giddoni asatikka uddidi deizaytikka issi bessafe hara bessa bishe deizayti atteti inbitikka beettosuna issi akka bede miisha issi macessi immashe de7ayssu guussokko.

Issi maccashiya silke haasa7ashe de7awus qoteta utada silke hasa7ishi nam7u asatika izisi guyera diza miisheza guyeraka gede xeellishe de7oosona guusako

Issi atuma naranne issi macasara nam'atika issippe issinoz atuma Naz izis hasheza bolla kushe wothini 2 ti poto dendishe de'osona. Etika haysa arbaminchen betizaysa necisare woraza bolla eqid de'osona.

Kehi daaro worray bettes woraza giddoraka oggey oththetidaysi oggey bettishe deishinikka asati woraza giidora hamettishe bettizayssika hayssan de'es worazikka kehidi daaro worray miththati deizayssi de'es.

Demba besanika keehid matatid lo'iza besan macatinne atumati eqid de'osona , gidoppe attin etappeka issi adezi kusheka dhoqu oothi micishe issi macashiyaka izada silke oykidara micashe de'awus, iss medho shurabe may'idaytika de'osona.

Nam7u hindedikka issi medho bolalekka gixxidaytinne issi medho shurabe maydayti caammaykka eytas haratizayssi uttiti de7idoosona issi aka qoofe wothadus issi aka uphe bolla manadzdzire woththidayti nam7atimi iccishe deyoosona

keehidi booththa shuuraabe issimedho maa7ida asati woykko attuma nayti beettosona etikka shuchi keehidi bollara deizayssa woykko gongollo giza bessane ekkidi macati attumati de7oosona

daro woray beettees worazikka keehidi hayssi daa yiidi deizayssinne bochettidi ekkana gida bessani keehidi dhoqu giidikka beettizayssi shaaraykka aadhdhi digi salora beettizayssi deees

haaththe yeelidayssi woykko abba geetettizayssi beettees hayssika gammazonen beettiza miraabe abba geetettanawuka dandayees issi michika iza achchan keehidi dijji dayrakka de7ayss guusuku keehidikka cafe geetettizayssikka beettes

Issi medho shurabe oothisidi mayida asatika keehide dembba bessan eqqidi de7oosona,eta garssan uttidi de7iza paantha naytti maccatika atuma nasti beetishe keehidi miththa bolla issipe de7ish beetoosona.

Oyddu qanththa addetika uttidi de7osona eyytika alemen eretidaysa kuwase kasanchati shurabbe mayidilla eeta sunththan xafetidi deizaysa xellisheka betosona gussuko.

Kame bola kehidi be dere woga mayo mayidi asatika eqidi de'osona utidika de'izaysa betes haysika kawo kame gidizaysika geze heeran wora gidon hamutishe de'es

Koroniteyi pohozayiss betees.qasekka shuchchanikka hayiss ogezzi qasekka issi mishshanni shuchchanni kehidikka oththetishshe de'es gusukko.hayiss qaa poqeyi kexxatanas buro domettizayissakko.

booththu mayda asati keehetikka udtidi de7oso na eyta kuwerakka keehedi kechay kechetidayssi hayssika shuchanenne simmentoni ooththettidayssi de7ees woratikka loqu giidi beettizayssi haaththe gokkizayssika de7ees

issi macasha karetha shur7abe maydayrakka eqqadanne sintha bakara be korojo othidayrakka huphe nam7u ku sheni oykkana kashe de7ayssu guussukko izi guyerakka pompo oykkida issi adde de7ies

wora giddorakka okey keehidi ooththettidi de7idayssi kaameisa giddonan bayndhayssi beettes gidoppe addin debbay asi do7onna besseka keehidikka dhokkaysikqay deiza zumati beettosona

Ha7i wode imetizayssa woykko onateththa maragata woykko paydda getetizayssa hayssappekka ekanassi issi asati eqidi de7ishin, issinakka ayfe ashshara gizayssa hessaza denddashekka de7awus.

be7oona tetxaha waraqata woykko fayda geetettizayssazakka iza ekkana si isi addeyka kushe ashara woththidi dendishe beees hayssaka ooththidi paxamisayti de7ooszuna guussako

tamare nayti woykko guutha naytikka paccatinne attumanati waraqata issi issi waraqata luuke oykkitikka de ishi eetikka hayssani deyta siyoolatetha waraqata woykko baayta ekkanas xaafeti de7oosona

oonatetha waraqata ekkanas xaafetishe de issa issi macashiyake uttada hayssanikka be asharatanne dumma dumma xaafetetha wursa sheede ayssu guussakko girofe attin hayssikka asati maaran eqqiday ti beettiyosona

Hawatinne aayti beettosona uttidi deisayti cikabe sinthane essidayssikka beettes issi aaddezikka eyta masakabissaysse woykko xaafisisizayssafinne ha'i wode hanetiza dooroza xaafisi wursisizayssi eytas qasseka qofiso immishe dee.

Asathi keehidi eqqizayssenne nam7u ethaskka oosanchcha ooththizaykki huupheshaa bishe nam7i oosanchchathi beeththoosona; issippe shuraabe maayidi eqqida naythi keehidikka hayththaa tseellishenne isssi miishshaa oykki be7ishee beeththoosona.

Heezzu aayethi beeththoosona; giddoni de7izeerakka woykko nam7u inddethi na7aa xanththishee de7oosona guusakoo; gidoppe aththini enththa xaafiza silkkenikka xaafiza issi inddiya eetha oychchasee de7ays.

Wayda oonatetha waraqata ekkanassi keehidi ayetikka aawati maaraney eqkidikka be qaseka be wazi naagizaytikka de7osuna izakka xaafiza issi indiyanne polizayra uttada xeellashe de7ays.

Uunatetha woraqaata ekkiza asatikka maarane eqqidi naagishe de7o usona gidofe attini issi issutonikka hayssa ne be asharata immidi uunatetha woraqaata ekkanas si xaafetishe de7o usona.

issi bessane asati geehidi eqqidaytikka qasseka maadatikka hugezan ilalettidi de izayssi bollarakka korqoroy wodhidayssi beettes gidhoppe attini missi miisha xaafettishe beettosonna

Tokuwasehasekasanzati woykko machati issi be kitidikka denbabessan in kuwaase kaa7ettiza heerane eqqidinne deyosona eyta achcharaka issi addey eyta kaasisizayssi eqqidikka de7eesse keehidikka daro asati beettizayti utti deeosona

kuwaase kaasanchati woykko kuwaase kaa7iza naytikka hissani beettishi de7oosona etikka issi medho maytayti keehi daridikka issife gitidi eqqidi de7oosona inta sinthan issi kuwasekka beettees

bolla menthetho weykko isporte oohxiza naytikka maca time attumanati hayssa ni ugge bolla toora woxxishe deoosuna eitikka keehidikka woxxizayti beetrishe de7oosuna guussakko

Kuwaaseka iza kaasanthatikka beettosunaato quwaaseka iza kaasanthati geeydikka hayssa koorinna geetettizayssaisocattin pholletikka hupherakka baqedi yeqkizayssi kadestasizayssi diese guussakko.

Kare dere asatika biskilete bolla uttida indeti keyidi kuwasse ka'ishe de'osona. Biskiletizannikka kuwasse ka'idi woykko oykkanashe hayssanite izaysikka be'etese. Kuushako izetikka qassekka bolla minttetezayka.

Toho kuwaase kaiza asatika Betosona etika issi denbani toho kuwase Kaishin issi medho mayidayta ista gidope issinozika yilotidi woxxiehibi Namu naytikaguyera Guyera Iza oykishe de'osona

Kuwaase kaa7isiza kaassanchchathi de7oosona; kaassanchchathikka kuwaase kaa7izaythi goole denththidikka keehipe ufayththishenne bessishe issi bolla de7izayssi beeththees guusakoo; hayssika arbaminccenakko.

Xuufe xaabeti deisayssi amarethorakka ingeesetho duunanikka xaafetidi deisayssi beette xuufesikka issi misile ayfe tuke yabana bessishe deisayssikka hayssani beettishe deees.

Alamey bolla erettida kuwaaseka iza ssafe issinozikka biettes izasi sunthasi mahelande geetettes kuussukko izikka manchistere siti geetettiza kaasantha giddofe issinosakko.

Nam'u cukatikka issife kititi kuwaase ka'isheete oosona gidoppe attin eyta gidopfe gashanzati nam'u naytikka isso issadakka kaa'ishe daro asataska gaththi sheete oosu na guussakko.

Nam7u maca nayti baatxe baazetishe de7osona eytikka baazeti shinekka eyta kaalethiza asatikka geehdi deho asati ekkidi seelizaytinne uttidi deizayti beedosona.

Kuwaase kaa'iza naytikka kaassanchati issife gididikka kuwaaseza goole geelthidi ufayssa issife oyketidi deisayssikka betes eydikka issime dhoo mayo maydade guussako.

bi'iretinne keehidi issi miisani qanxiza qara masakil maqase geetettizaytikka beettise de oosona hayssika keehidi ye7o kiddayssikka tihidikka qochchidi xuufeta xaafadikka quchchidi gaana maaddizayssakko

Metetiizayssi woykko doonoy qancidika doonoy ha'i wode tekinoloje gizayssazani kaxizayssa bessees gusukko izika korontteppe kaxizayssi hayssi ke'hi ciyidikka de'ees

mithata shoo qanassinne dumma dumma qara mizataka qanxanas maaddizayssi hayssani de7ees gidope attinikka hayssi keehidi ooththizayssi asa naytani dagkafeti gidanas koshshees

Bayatetha bilgidi xeelanasi go7izayssafe hayssika bettizayssi aaze kiikko sukare sako gizayssazakka bilganas maadiza maashinezi betes gursuko hayssika keehidi lo7okko

pooto denthizayssikka hayssani di7ees hayssane asaki dendidikka dumma dumma miisetakka xeelidi matanikka eranaw besseesu naa gosuko ingeedzethorakka xaafetida fidaleykka beettees

Soolarey torketidi de'izay assi beettees. Hayssa soolaresikka kuronte shufo mixi de'iayssa bolla woykko hayssanoni poole ekizayssasa bolla torketidi deidayssikka awa ekkishiyo de'iza assi beettees.

Xuufey amarathonika ingilizathon xaaxetidi de'izays beetes. Hesi xuufezika tiransperte ministeri woyko oge asati issi bessappe hara bessan banasi maadizaysa eeta go'a immizaysa guusako.

Kawo oshsha tokidi biza kaammey betes kammeta sinththanikka nam"u asti bettosona issi kameyikka issi bagara woyikko babure getetanas dandayizayssi be ogera bishshekka de'es gusakko

Issi lo kaamey dees hayssikka kaamezi keehidii duure kaame gidanawus dandayes guussukko izikka mecetidi keehidiikka keehidii geeshshateththa nagidi dizayssi hayssa misileza bolla de'es.

Kaame lambbaa ushshiza bessaykka beeththes; hayssa lambbazappekka asathi kaame laaggizaythi kaameza ushshidinnekka hayssani asatha laaggana mala iza ooththizayssika nam7u asathi eqqidi de7izayssi beeththees.

hooqey keehidi keexettidayssinne ogesa bolla qasseka adde baabayezigga poogesa gatasan keehidi lo7izayssi woothsetidi deizayssi legettes hayssika makinati issi bessade hara bessesu simmi banawu maaddees

Oge bolla motore tokidi uttida issi hidda asikka beettes addes ikka motore doggidayssafi koote mayidayssi issi miishaseel'i shika deeese guussoro kaameykkade izayssi kechchatikka kechetidayssinne ogera yizaddey beette

Kaamey keehitikka issi medho kaameykka keehiti dariti eqqiti issisora maarali deizayssi beettes kaameza sinthanne addezikka suufe qodhe bollara kachidayssi keehiti eqqiti kushe oykki haasayishe deees.

oorath ooxeti keessa baseshekka beettes hayssi basesekka keehidi heedzdzu toora deizayssi oorath ooxetidi keeyssafesayka be paydora paydurakka deizayssi bettes lemisale liihi tammanne nam7a liihi tammanne issino essa mala xaabettidayssi beette

Korontoy bollarakaa keehidikka de izayssinne ogey asatikka kaame bhettidi wookesadamettizayssi deesse guussuko issin hazikka biskilitey laaqishinne biskilitezani woxxishe deessee

kameyi betese gusuko kameza bollaka sinithara akidi xafetidayis B6 gidi deyiza payidoyi betese gusako qasseka zo'o qalameni tiyrtidayisi harayi betes

kaamey ogeni eqqidi de'es, kaameza giddopekka wodhdhida asatikka keehidi issi ogezappe hanini haraso aadhdhishe de'osona kameza sinthani kaamesza laagiza adeyka kaamezi waandakkonne xeellishe de'es

woqey keexxettidi deizayssa bolla tafelarakka xuufey xaafetidi amarethoninne ingilizethoni deisayssi biettes gidoppe addini paydoykka silke faydoy hayssa deizayssikka urokka makina qayaro gizayssi woykko laamo ogizayssi beette

Ogey ooratha ogeykka ooththetishe te7is guussako oqesas missi bagqara qasseka keehidi daro kaameti eqqidi deizayssi bettese guussako koronte mithatikka eqqidi deizayssi hasatikka beetteson.

asati keehidikka eqqidi deizayti qoope woththidaytikka issi bessabe hara bessabizayti kaam7efekka wodhdhidi issi miisha xeellishe de7oosona issi addeyka kawo oosanchay eeqas uphe bolla qoopo woththidayssi yootishe de7es

Pooqey keexettidi de'idayssi beettees. Hayssa pooqeza bollaka iza sunthi xaafettidi de'izayssi beettes. Pooqezikka lohi pooqey hayssi oothettidi de7izayssikka beettizayssi de'eese guussako.

Pooqe keeththe kiyaxettidi deizayssikka gelososi lo'idinne oohtettidayssi hayssani beetes wulazikka wortettidi deizayssi kare deren deiza asati woykko hayssa mala ooththanawuka dandayiza sohoy keehidi beettosona guussa

hoogey kexettida sohoy gaththanikka sohoti keehidi utosusi lo7izayssi woykko hayssa sofa wode gizayssazikka keehidi de7izayssinne keehidi televidzinetikka beettizayssi de7ese guussako xuufetikka de7osona

Poqeyi keethetida dizayisi beettesi gidoppe attin hayisi poqezika kehippe loo qalameni tiyetida beyina gusakko poqeppe garisara kameyika eqidi deizayisi beettesi

Fooqe keethey keexetidi de'izayssi keehidi beetes gidoppe attin fooqe keethezas sinthezika ogezi lo'idi beenaysi biitattika keehidi dooretidi de'izayssi giigisheka oothetishe de'izayssi beetes.

Hooqe keexxettidi deizayssinne iza garsani kameti keehidikka dari beettizayti de'oosona pooqezikka keexxetishe deizayssika kita pooqiti de'oosona guussakko.

Timirtte tameri wurssidika kehidi anjjetiza naytti issippe giiddidi eqqidi deiizayssika bettes eetikka timmirtte keththan dembba sohoni maatay deiizasson uttidika woykko pootto denddishe do'ossona.

Gamo dere asatika c'imati be woga be dere mayo ma'idaytikka dunguza mayiditika kehidi xambaro oykidayti hedzu asati haysani betosona etika huphe bola gamo dunguza qobe wotidaytakko.

Tamare nayti kifilen utidi tamarishini astamarezika tamarsishenne xaafishe de'ees guusako. Astamarezi xaafishe saleda bolla xaafidaysaka haysani qasseka naytasi yootishe de'eesi guusuko.

Tamare nayti nibaabe keeththani woykko pilgetha sohoni uttidikka keehidi xana7ishe woykko filgishe de7ooso. Eetta bollaka qasse omarssi gidida gish koronte eexidi pooizayssika beettees.

Pooqey keexettidayssi woykko issi kawo oosanchaso gidana dandayizayssi woykko timirti geeththe gidizayssi keehidikka issi medho keexettidayssikka issi demba bessani betes guussakko hayssika keehi lo'okko

timirte keeththani xufe xaafetidi de isayssika beettes hayssika amarethoranne proomothoranne qasseka ingilisethora xaafeti de isayssafi dukure anbessa na7ansodetha timirte keeththawoykko koretha gammo na7anxodeetha timirte keeththa

Haro asati keehidikka deysayti woykko tamare sonikka nebabe keeththani woykko nababo sooni issife kididi tamare nayti dabbabishenne woykko hilgishe de'oosona kuronteka bollara eexxees.

Xuufe xaafetidide isayssikka beettes nam'u shu ici giiditi iza xuufeykka gesethora xaafetidide isayssi beettes hayssikka liqa geetettisa wolaytha liqa madeso keeththani de isayssa guussakko.

Timirte keeththay de7es hayssanekka naati topheya bandira bonthisayssinne kissidi wohthi diigisa bessayka etikka maadara eqqidikka wursiza bessayka dese guussako topheya bandiraynne dugeha derezasa bandiray beette.

Issime dhe'o mayqa tamare naatikka beettoosona eetikka keehidi hayssa ni qalame tiishe beettosona guussukko hayssaka keeththe bolla tishenne lo'athishe de'ewusona qorgoron keex ettides.

ha7ace ooththiza asatikka keehidi akeekidayti uttidi pacceza ooththi shenne zaaroza wooththishe de7oosona biire oykkidaytikka oyssaza nababishe wooththishe de7oosona kuussako

tamare nayti oysha oythini iza siyi saaro immanasi keehdikka kushe denthishe de7ooso naa issinotikka denthonna de7izaytinne siyizayti malxeza zaadanaska denthizayti de7ooso naa guussakko

Boncho xala giddi eqqida worayika beetiza issi dees. Ha issi boncosaraka luluma keehidika eqqidi efidi kesida betishe de'es.ha issika asati hemetana mala basetidi giggida issippe oge beettes.

oyddu asati eqqidi de7oosna issi addezikka eta tobbishenne tamarsishe de'ees issinosi oddatafekka qasseka biire wekkidi waraqata bolla xaabishe deees kaameykka ogera bizayissi de7ees.

Kaame ooge dilacanasinne keehidikka kaame giddoppe doozorey oogeza doyikko doozorey goyizayssa gidikko goyeto oogeza dillacisidi keehi minnosana mala maaddiza kaame bettese guussakko

oge ooththiza kaamey beedu zula kaametikka keehi diikka uuratha oge ooththishe deizayssikka ooththettido kuwezakka beleti diilichiza kaameti de7o suna kuussako

Oge bollani ooththo ooththiza asatikka beedosona gidoppe attini asatikka simmintonne ashawa keehidikka hayssani bokka'ishe woykko issoy issaraka walakkidi muudhishe de'oosona.

Oggey kehidikka geyiddi oththetidaysii kehidi issi bessappe haara bessa gaththanas maadiza oggezikka bettes gussuko oggeza gathanikka shuchati nam'u shuchatika oyddu shuchchati bettosona.

kaamey oge baasishe deeese guussaku gesse pessanekka kaame oge baasizayssa asadi keehitikka eqqidi seelishe de7ooso naa shaaraykka salora beettizayssi dee7ees

Hathey gogiza besanika issi gutha nay kushe hokid mecetishe de'es, issi indiyaka nas mecetishn yarkane oykada duuqanas nazi mecet aganaysa nanigashe de'awus,naytika yarkanera de'izayt guyera nangishe dosona .

Ichchshu asati bettossona ichchashu asatika kawo oththanchata giidanawu dandiizayti kehidika hayssa ha asata giigisiza assata giidanawu danda'ossona oyddatika issi medho koote mayo mayidi deishshin issi adezikka eetas qoffiso immishe de'essi.

Kawo oosancha gidanaw besizaytika qodhe bollara wolaytha dunguzoy de'izaysa keehidi haysa dunguza yegidaytika keehidi haysa haathan kushe meecetishe de'osona haathezika issi tubozi nam'u bagara diin doyidi meecetishe de'osona.

kaame bolla keehidi haththe xianeti dayssikka harthe zibayetidayssazi fistetishe dies gidofe attini hachchaskkehidikka bootti diqokkidi bizayssi sarayi xaretida bessarakka goqishe de'ssee

haaththey hayssafe dumma dumma bessa bizayssikka ginbitidi de'isayssi issi bolla keexettidi dees isa achchanikka keehidi daro asati booththa shurappe maydaytinne booththa qoofe woththidaytikka woreykka de7isayssi betes s

keehidi daro asati woykko ka7o oosanchatikka gediyoosone gisayssa woykko hayssa dilla kataman deyssayssa mayokka may7di hamettishe de7oosona eyta guyerakka sarotetha naagissa asati eytaka xeelli gal7ishe de oosona

asati kushe mexetishe de7osuna keehidikka qofe woththida aawaykka hokkidi kushe mexetishe haaththe kuphetikka zumba doydikka izan mexettishe deishin issino zi booththa qofe wothoyssi lanqata eggi denthishe de7ees

Koroniteyi eza giddoni deizayisakka tuboyi kehidikka cugani cugani xaxetidi deizayisi qachetidi deesi gusikko miththikka eqi deizayisi beteesi gusikko hasika kehi daroti xaxeti qashsheti deosoona

keehidi daro xuufetikka amarethora xaafettidi de'izayti beettosona.hayssika keehidi haaththay beettizayssi isa misileykka ooththeti dizayssika keehidikka torgettidi de'ees guussakko.

issi nay haaththe duuqishe beettees hayssika haaththezi bombafe kokkishe deisayssi nam7u totale yarqaneta woththidikka naazi guyerakka sinthara duuqishe de7eese guussoko kechetidikka hayssi kechan giddon deees

Haaththe bessay oothsettidi deizayssi keehidikka beettes hayssika keehidi ginbetidi asha watane deizayssi izappe haaththeyka dumma dumma bessata bana si de'izayssi hayssika haaththe eeray deees.

Haathey hayssanekka keehidi ooththettidayssi tupo kiddonikka beettizayssi de'ese guussako izikka ginbeti keexxettidayssikka isa giddoni keehidikka haatheti qortetizasoynne du'ettizasoy beettees.